Ama'no:-Ama'no yaa manchi beeti

Sagale yaa manchi beetti heeshshote heerano gedenna manimasi taalitino heeshsho heeratenna xibbunni gargadhano woyi gargarittano heeshsho heeratenna xibbunni gargarate kaa'littano sagale yaa

Daddalo yaa hidhanna hirate mittu Manchi nooricho hiranna nookkiricho gobbay hidhe eessira noo aante daddalo yinanni

supermaarkeetete mirte yaa faafirikunni fulino uduunnicho mitto bayichinni gamba yinowiinni afira lawishshaho koatte angate buticha maccate butichaoo.

Faashine yaa mittoricho yannate fulinoricho harunsa woy hidhate harinshooti

Maashinubba yaa yannate looso loonsanni wolqa xa'mannokki uduunne ikkanna maashinubba yaanno woyiite kiirote batinye kulanno yaate. togooti

Afantino gashaanonna annuwa yaa konni albaanni dancha looso woyi dancha gashoote assite kalqete deerrinni egennantino mannootaati yaate lawishaho wolde amanueeli dubbaalehu

Odoo yaa yannate mashalaqqe afinohu afinokkihura xawisa woyi egensiisate aana hedo woyi aante noo gara odoo yinanni

Odoo yaa mitte mashalaqqete woy yannate aana nooricho yannate odoo leellishshanno dogooti woy mashalaqqeti yinanni

Biifisa yaa woyyaawino grinni bambino garinni illete la'ate baxisanno garinni wodana goshshooshshanno gede asse ruminate woy danchu garinni asse loosate

Borrote uduunne yinanniri borro borreessate horoonsi'nanni uduunne ikkanna lawishaho qalame tufanno uduunnenna haqqunni malaatinse borreessinanni borrote uduunne yinanni

Sicconna badooshshe yaa mitte dagara badooshshe ikke woyi xawishsha ikke leellishanno mitte daga ayiimmate kulaancho ikke noo bayiichooti woyi qasooti yaate

amma'no yaa mitte daga mittoricho woyi kaaliqa harunsate woyi misilete harunsite hatte doogo aana hadhuro hatte amma'note yinanni.

afantino annuwanna yaa konni albaanni dancha gashshoote woyi assoote assite sainore ikkitanna lawishshaho wolde amanueli dubbaalehu ii nelseni maandeellihu kuriu labbanore ikkitanno.

safote latishsha yaa mitte dagara woyi mitte gobbara lophote woyi hanafote sircho ikke leellannorichooti woyi hanafote bayiichooti yaate.